Ashibiti ni tumtumdiba bɛ zaa ha niŋla nyapɔbirisi ka maɣiʒini be zuɣusaa ka shɛlI za tiŋa ka dukpuni maa lee kuli piɛnti zaɣ' vakahili

Naa ka bɛ ku to takawuyanima gili luɣuli kam ka so ka bɛ zaaha gɔbi chinchina naa ŋɔ zaŋ niŋla nyingo'kɔriti ka piri bandi

Gbampiɛla ni ɡbansabila bɛ kuli laɣimmi ʒɛya bɛ pam yɛla liiɡa sabila ka la tom so jinjam sabila ka piri namda sabila

silimiinpaɣa ka bindirigu be tahibila ni n za o tooni ka binnyurigu gba be gilaasi kɔpu ni n lahi za o tooni di mi zaa ha tamla teebuli zuɣu